Mazuva anyamashi kwaane mikuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neimweni yakabaajairika. Vanthu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhera koojungwa mitombo yekudzivirira mikuhlani yo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti. Vanthu vanokurudzirwa kugeza nyara maningi, kugeza nyara weibva kuchimbuzi nekugezazve nyara weida kurya.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara anamukoti nemadhogodheya vanokurudzirwa kuti vapfekewo zvinoadziwirira kuti vasatapurirwana ngematenda anotapurirwana.

Vantu vanokurudzirwa kuti vafundiswe ngezve utano muntu aafaniri kuhotsira asizi kubata muromo paa aka kune amweni antu anokurudzirwa kuti ageze nyara kunyanya apedze kuhotsirakwo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madokoteya nana mukoti, vanokurudzirwa kakura kuti vapfeke zvivhara hope, zvivhara muromo nezvivhara nyara kudzivirira matenda ano tapurirwana.

Mazuwa anyamashi kwaane mikuhlani yakati kuti isingaoneki ngemadzisopi. Mikuhlani yona iyoyo inotoda kuti vana mukoti nemadhokodheya vauye kovheneka.

Mazuva anyamashi kwane matenda akabawanda kwemene matenda chakashatira ngechekuti aketi anobata nekushwapura mundu weshe akuru neadodori

Mazuva anyamashi kwaanematenda akati kuti. Matenda aya anodzivirirwa maningi ngekugeza nyara. Vantu vanokurudzirwa kugeza nyara veibva kuzvimbuzi, nekugezazve nyara veida kurya.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokoteya nanamukoti anambuya utano nananyamukuta vanokurudzirwa kuti vakurudzire vantu kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akawanda kwemene asingaoneke ngemazisopi matendawo anonga achitoda kuti muntu aende kovhenekwa kuzvibhedhlera naana mukoti nemadhokodheya.

Vantu veshe , pasi reshe tenderere vanokurudzirwaa yaaamhoo, kuti vachengetedze utanoo hwavo, vanochengetedza sei? Ngekuenda kundojungwaa mitombo yekudzivirira matendaa.

Utano hwemunhu weshe hwakakosha. Ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwawo kuti vapfeke zvivhara nyara nezvivhara muromo kana veishanda neantu ane matenda akati kuti.

Mazuva anyamashi kwaanemikuhlani yakati kuti isikaoneki ngemadzisopi.. Vantu vanokurudzirwa kuti vodakarirehe maningi kugeza nyara vasati varya, vabvahe kuchimbuzi.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadzisopi vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda ona awawo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfekewo zvivharamiromo, zvivharamiro nezvivhara nyara kana veishanda ngeanthu ayani anenge ane mukuhlani inotapurirwana.

Vantu veshe, vakuru nevadoko, anamukoti nemadhogodheya varipanjodzi yekubatwa ngematenda, saka muntu weshe unofane kuzvidzivirira kubva kumatenda akasiyana-siyana.

Vantu vanokurudzirwa maningi kugeza nyara , kugeza nyara vasati varya chikafu nekugezazve nyara veibva kuchimbuzi kuti tidzivirire matenda akatikuti.

Vana vadodori vanokurudzirwa yamho kuti vaendeswe kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kuti vajungwe mitombo yekudzivirira mikhuhlani.

Vasharukwa vekubazi rezveutano pashi reshe tendrere vane chirongwa chakabaanaka kwemene chekuhamba veipa vantu zvikafu mumiganga kuitira kuti vanhu varye chikafu chine utano.

Vantu veshe pasi rese denderere vemudhorobha nevekumabuya vanokurudzirwa kuti vafundiswewo ngezvehutano kuti vagare vari vatano mumiganga yavoyo.

Kundau dzinodetserwa antu anorwara anamukoti nanadhokodheya vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanombaada mushando yavo veimbashanda kwemene zvakahlaburika yampho.

Mazuwa anyamashi utano hwemuntu weshe hokosheswa. Vashandi vekubazi rezveutano vakuhamba ndau dzeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamo.

Ikodzero yemunthu weshe kuti ange eiziya ngezveutano. Vanthu vanenge voode kuroorana vanokurudzirwa maningi kuti vafundiswe ngezveutano hwepabonde neutano hwekubara kutire kuti ramangwani rijeke.

Hurumende nevasharukwa vemuganga vanokurudzirwa yaamho kuti vanasire nekucheresa zvibhorani zvakawanda mumiganga kuti antu amwe mvura yakachena kwete kumwa mvura yemufuku

Vashandi veku bazi re zveutano kunyanyisa a sharuka ve zveku bazi ngaende kuungana kubai ita makungano vei fundisana neku reketana zveshe neku pangana mazano ma ererano ngezve utano.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa yaamho kuti vapfeke hembe dzinoita kuti vasabatwa ngematenda ayani ano tapurirwana.

Mvura yakachena mutombo. Vantu veshe vanokurudzirwa kuti tishandise mvura yakabaachena. Mvura yakachena inobva muzvibhorani ,kwete kumwa mvura yemumadhamu nemunzizi isina kucheneswa.

Mvura yakachena mutombo vanthu veshe vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakachena kwete kumwa mvura dzakasvipa dzemumadhamu nemumanzizi dzisina kuiswa mitombo wekuchenesa.

Ikodzero yemuntu weshe pashibrshse tenderere kuti ange aine utano hwakahlamburika yamho, vantuvo avavo vanofanira kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa nekujungwa mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere Kuti ange aneutano hwakahlamburika yamho vakuru vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuwaka makiliniki awa nezvibhehleya mundau dzeshe.

Utano hwakakosha kumuntu weshe, antu ekumabuya anokurudzirwawo yambo kuti vafundiswe ngezveutano, utano hwakahlamburuka yambo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aineutano hwakahlamburika yambo vantu veshe vanokurudzirwa kuti vaende kofundiswa ngezveutqno wakahlamburika kwemene kuite kuti ndaramo irebe.

Vantu veshe mumiganga yeshe vanokurudzirwa kuti vaite mikungano veifundiswa ndianamukoti nemadhokodheya ngezveutano wakabahlamburika mumiganga yawoyo.

Utano hwendxondo hwakakosha. Vantu vanokurudzirwe kuti kana weinge wasangana netsekwende, wotsvake muntu weunogonda une unyanzvi hwekureketa naye tsekwendeyo kuti udetsereke.

Utano hwendxondo hwakabakosha yampho. Vanthu veshe vakuru nevadoodori vanosiso kuende kundau dzinodetserwa vanthu veivhenekwa kuona kuti ndxondo dzichakati hwee ere.

Hutano hwendxondo wemuntu weshe unofanika kukosheswa yaembo vantu veshe vakuru nevadoko vanokurudzirwa kuti vaende kundau dzinodetserwa vantu kovhenekwa nemadhokodheya nana mukoti.

Utano hwemuntu utano hufanira kukosheswa komene, mazuva anyamashe vantu vakunetseka maningi ngeutano hwemuntu hunenge huchivatambudza ngekuda kwematambudziko akawanda anenge achishungurudza vantu.

Hutano hwendxondo hwakakosha kwemene. Vantu vanofanira maningi kuenda kovhenekwa kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara maererano ngezvendxondo.

Mundau dzinodetserwa anthu anorwara nemuzvibhedhlera nemumakirinika dzinokuridzirwa kuti dzinge dziri ndau dzibaari neutsanana hwemene kuti anthu anouya koobetserwa akhoperewo.

Muzvibhedlera nemundau dzinodetserwa vantu vanorwara munosisonge mune vanhu vane hunyanzvi hukurutu kuti vafundise antu anenge auya kobetserwa ngezveutano hwakahlamburika

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa anhu anorwara, mweshe nemumakiriniki, anhu anofanira kukurudzirwa maningi kuti wadakarire kugeza nyara, ngekuti kusageza nyara, kunokonzera matenda akati kuti.

Anamukoti nemadhokodheya vanoshanda muzvibhedhleramwo, vanokurudzirwa yaamho kuti vange vari vantu vabari neunyanzvi ukurutu pamishando yavoyo, veibashanda ngehunyanzvi hwemene.

Muzvibhehlera nemumakirinika nemundau dzinobetsera vantu vanorwara munokurudzirwa maningi kuti mubaaneutsanana hukurutu vantu veidetsereka yaamho.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetsera vanthu vanorwara munosisonge muine mifananidzo yakanamirwa kumadziro kona iyoyo kuitira kuti ana mai afunde neanthu anenga auye kobetserwa.

Kuzvibhedhlera nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine motokari dzekutwara arwere kubva kwaanenge arwarirayo kuendesa kuzvipatara.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa yaamho kuti vachengetedze ndau dzvanoshandira dzona idzodzo dzakabachena yaamho ndau dzisina marara kuti vantu vanouya kubetserwa vakopere.

Mundau dzinobatsirwe antu anorwara mumakiriniki munokuridzirwa kakurutu kuti mushandwe ngemadhokodheya nanamukoti vanobaziya mushando yavoyo.

Mundau dzino detserwa antu anorwara mu zvibhedhlera ne muma kirinika mo muno kurudzirwa maningi kuti munge mei shandwa nge antu abairi ne unyanzvi ukurutu pa mishando yawo kuitira kuti zviro zvibai hlamburika.

Muzvibhedhleya nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubati nezvigaro zvekuti antu anenge auya kodetserwa anombogara pona apapo akaemera anamukoti.

Muzvibhedhlera mundau dzinodetserwa antu anorwara. Dzinosisonge dzirindau dzibaari neutsanana ukurutu, kuitira kuti vantu vanenge vauya kodetserwa vakhoperewo zvirozvo zvakahlamburika.

Mazuwa anyamashi kundau dzinobetserwa antu anorwara kuzvibhedhlerayo nekumakirinika kunokurudzirwa kunge kuine vantu vabaari neunyanzvi ukurutu pamishando yawo yona iyoyo.

Ndau dzino detserwa antu anorwara mu zvi bhedhlera nemu makirinika muno kurudzirwa kunge mubairi ne utsanana hukurutu kuti antu anenge auya ko detserwa pa zvibhedhlera po vakoperewo.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubari neutsanana hwemene kuitira kuti vantu vanenge vauya kobetserwa vakhopere.

Kuvantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepaderadera kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanosiso bagwinyisira yamho ngezvifundo zvavo kuti ramangwani ravo rinasirike .

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera kune antu anenge eifunda kuti apuve zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvavo.

Vantu vanofunda kuzvikora zvepadera-dera veifundire kuti vaite madhokodheya naana mukoti, vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire ngefundo dzavo kuzvikorayo.

Vantu vanofunda kuzvikora zvefundo yepadera dera veida kuita madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa yaamho kugwinyisira kwememe ngefundo dzavo idzona .

Vana vechikora vanenge veifunda kuti vazoita madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa yaamho kuti vatsamwirire kwemene ngezvifundo zvavo vazorapa antu zvakahlamburika kwemene.

Vantu vanenge veigunda kuzvikora zvefundo yepadera dera veifundia kuti vaite madhokodheya nanan mukoti vanosiso kubaagwinyisira yaamho ngezvifundo zvawo.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa yaamho kuti vabaashande nesimba, nekungwinyisira yaamho, pazvifundo zvavanenge veiita, kuti varape vantu zvakahlamburika.

Vantu vayani vanenge veifunda kuzvikora zvepadera-dera vayani vanenge veifunda kuti vaite madhogodheya naana mukoti, vanokurudzirwa maningi peya kuti vabaagwinyisire ngezvifundo zvavanenge veiita izvozvo.

Utano kumunhu weshe mundu weshe pashi rese tenderere vanofanira kufundiswa ngezve utano wenglondo ngekuti utano hwenglondo hurikubainesa vandu vakawanda kwemene.

Asharuka vekubazi rezveutano miganga yeshe, nyika yeshe, pashi reshe tenderere vanokurudzirwa kuungana veipangana nekureketerana maererano ngezveutano nezvematenda anenge einesa.

Ikodzero yemuntu weshe kuiti ainge ane hutano hwakahlamburika kwemene, vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera koopuwa nekoojungwa mitombo nekudzivirira matenda.

Vantu veshe pashireshe tendere vanoba kurudzirwa kwemene kuti vahambe kuenda kuzvibhehlera kojungwa nekudonhodzerwa mitombo yekudzivirira mukuhlani yakati kuti.

Vasharuka veku bazi rezve utano pashi reshe tenderere vano kurudzirwa ku ungana veyi reketerana neku pangana neku panana mazano maererano nezve matenda anenge eyi netsa mu miganga mwawo.

Mazuva anyamashi zviro zvaaba hlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo ana mukoti nemadhogodheya vakufundisa antu kuzvibhedhlera kuti aziye ngezvehutano.

Vanamukoti nemadhokodheya vanoshanda muzvibhehleramwo vanokurudzirwa yambo kuti vange vari vantu vanobashanda neantu zvakanaka. Veibetsera vantu ngerudo hukurutu kuti vantu vapore .

Zvibhehlera nendau dzinobetsera vantu vanorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dzibaarindau dzine utsanana ukurutu kuti vantu vanenge vauya kobetserwa vakoperewo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine magetsi asingaendi endi ngekuti kune mishini inenge yeide kushandisa magetsi ona awawo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara ,kunosisonge kubaari nehutsanana hukurutu , kuitira kuti vanenge vauya kobetserwa vayani vakhoperewo kwona kuzvibhedhlerayo.

Kuzvibhehlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosisonge kuine mibhedha yakabahlamburika yaamho nemaguza ekuti antu anowatira akaemera kubetserwa.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisa kunge muine motikari motikari dzekutwara zvitunha nekutwarazve antu anenge auya kuzvibhedhlera eirwara kuvabvisa kumizi awo.

Kuzvibhedhlera nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara ana anofanira kuenda kwona iyoyo eifundiswa ngezveutano hwunohlamburika kutanga achiri adodori kudaroko.

Mazuwa anyamashi kuzvibhehlerayo zviro zvabahlamburuka kwemene. Kwane zvimushina nezviro zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zveidetsera mishando yanamukoti nemadhokodheya.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kubaari kune utsanana ukurutu, shango rakachekwa, mhatsodzo dzakatsvairwa kuti pasakonzerwa mikhuhlani.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa anhu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge mubaari neutsanana hwakahlamburika yaamho kuti vanhu vanouya kobetserwa vakoperewo zvirozvo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kuti kunge kuine ndau yekuti motikari dzeantu anenge auya kuchipatara dzinoema pona apapo pasingabiwi

Kuzvibhedhlera nendau dzinodetserwa antu anorwara nemumakirinika munokurudzirwa maningi kuti munge mubaari neutsanana hwakahlamburika yaamho kuti musakonzerwa matenda.

Zvibhehlera nendau dzinobetserwa antu anorwara nemakirinika zvinofanira kuwanikwa mundau dzeshe kuti kuti antu anenge eirwara asahamba mumango mukurutu kuenda kobetserwa.

Kundau dzinodetserwa antu anorwara kuzvibhedhlera kwakadaroko kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine motokari dzekutwara antu anorwara kuabvise kumizi kwavo nekuarumbise kuzvibhedhleraya.

Zvibhedhlera nekundau dzinotengese mitombo yeshe nemakirinika munokurudzirwa yaamho kuti mubaashandwe ndianamukoti nemadhokodheya vanobaaziya mishando yavo zvemene.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvobaatekeshera maningi munyika yedu yeZimbabwe .Munenge mweitengeswe mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakabaajairika.

Mazuva anyamashi kwaanemikhuhlane yakati kuti, isikaoneke ngemadzisopi. Mikhuhlani yona iyoyo inenge yeida kuti vantu vatoenda kundovhenekwa kuzvibhedhlera.

Mazuva anyamashi kwane mikuhlani yakati kuti isingaoneki nemadziso mikuhlani yona iyoyo inenge ichida kuti muntu aende kuchibhedhlera kovhenekwa ndivana mukoti nemadhokodeya.

Mazuva anyamashi kwane mikuhlani isikaoneki ngemadzisopi. Mikuhlani yona iyoyo inonga yeitoda kuti muntu aende kuchibhedhera kovhenekwa ngemadhogodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi kwaane mikhuhlani yakati kuti, isikaoneki ngemadzisopi. Mikhuhlani yona iyoyo inonga yeitoda kuti muntu, aende kuchibhedhlera, koovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya ngemushini.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki. Matendawo anenge eida kuti muntu aende kuzvibhehlera kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi kwanemukuhlani yakati kutu isingaoneki ngemadziso pi. Mikuhlani yona iyoyo inenge yeitoda kuti vantu vaende kovhenekwa ndiana mukoti nema dhokodheya kuzvibhedhlera kona iyoyo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemaziso matendawo anenge eida kuti muntu aende kuzvibhehlera kovhenekwa nekojungwa mitombo inodzivirira matenda ona awawo.

Muzvibhedhlera munokurudzirwa kunge muine ndau yekuvheneka kwesaenzi, kona iyoyo kunenge kweivhenekwa ngazi, mitundo zvakadaroko, kuona kuti chambokonzera matenda achona chiinyi.

Mumbasto dzinoita zvekuvheneka kweSaenzi dzinooneka muzvibhedhera mwo dzinokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mushina yakanasirwa ngeunyanzvi hwukurutu yekuvheneka mushina yo.

Muzvibhedhlera nemundau dzinotserwa antu anorwara ,munosise kunga muine mbatso, mbatso yekuvheneka kwesainzi, kwona iyoyo kunonga kweivhenekwe mitundo, ngazi nemate kuone kuti matenda akonzerwa ngei.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisonge muine mbatso yekuvhenekwa kwesainzi. Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi zvakadaroko ngemishina yakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwaane ndau dzakanasirwa ngeuyanzvi ukurutu dzakaemera kuvheneka kwesainzi kwona iyoyo kunenge kuine mishina yekuti madhokodheya nana mukoti vanoshandisa kuvheneka.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine michina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekuvheneka makodo eantu anenge aguka.

Muzvibhehlera mwaanembatso dzekuvheneka kwesainzi. Kona iyoyo kunenge kuine michina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, yekubetsera kuti mishando yaana mukoti nemadhaogodheya ibaapfave yaamho.

Mundau dzino detserwa antu anorwara muno kurudzirwa maningi kuti munge muine mishina yaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu yeku detsera madhokodheya nana mukoti pa mushando yavoyo.

Mu zvibhehlera ne mundau dzino betserwa antu anorwara muno sise kunge muine mbatso yeku vheneka kwe sainzi kona iyoyo kunenge kuine mishina yaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu yeku detsera madhokodheya nana mukoti.

Ku ndau dzino betserwa antu anorwara neku zvipatara kuno sise kunge kuine mbatso yeku vheneka kwe sainzi kona iyoyo kunenge kuine mushina dzaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu hwemene.

Mundau dzinoitwa dzekuvheneka kwe sayenzi dzinooneka muzvibhedhlera mwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munokurudzirwa kakurutu kuti munge mweishandwa ngeantu aneunyanzvi hukurutu.

Vanhu vanoshanda kubazi rezveutano, vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu, vane unyanzvi ukurutu, pamushando wekuvheneka, nekurapazve matenda akhona.

Muzvibhedhlera nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisounge muine mhatso dzekuvheneka kwesainzi kwona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosise unge muine mbatso yekuvheneka kwesaenzi kwona iyoyo kunonga kweivhenekwa ngazi mitundo zvakadaro ko

Mundau dzinoitwa zvekuvheneka kwesayenzi muzvibheheramwo nemumakirinika munokurudzirwa kakurutu kuti munge mune mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera anhu.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara mwaane zvimishina zvaamwo zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kunyanyisa kwezvinooneka kumbatso inoita zvekuvheneka kwesainzi.

Utano hwana mai anemimba, neutano hweana adodori, anenge angobva kubarwa, neati kureyi nyana hwakakosha yambo, anduwo anofana kudakarira kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa nekujungwazve mitombo.

Hutano gwanamai anemimba nehutano hwewana adodori, gunofanira kukosheswa yamo. Vantu vavavo vanofanira kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwana Mai ane mimba nehutano hwezvana zvidodori hunosiswa kubachengetedzwa yambo vantu vona ivavo vanofanira kuenda kojungwa mitombo yekudzivirira matenda kuzvibhedhlerayo.

Hutano hweana mai ane mimba neutano hweana adodori hwakakosha yaambo. Madhokodheya nana mukoti vanofanira kudetsera antuwawo ngerudo rukurutu.

Utano hwekubara neutano hweana adodori uofane kuchengetedzwa yamho anamai unofanire kuende neana awo kuzvibhehlera kochungwa mitombo yekudzivirira matenda

Hutano hwaanamai ane mimba ,neutano hweana adodori neati kurei nyana, hunofanira kukosheswa yaamho ngemuntu weshe, akuru neadoko kuti ramangwani rinasirike.

Utano hwana mai ane mimba neutano hweana adodori hunosisoba chengetedzwa yaambo. Vantu vava vanofanira kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzirira mikuhlani.

Vantu vanokurudzirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvibhedhlerayo vashandise zvakanaka zviro zviri kuzvibhedhlerayo. Kwete kuzvibata ngeunyanga kuti amweni antu hazoshandisa wo.

Mazuwa anyamashi kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuti mishando yavo ipfawe muzvipataramwo.

Mazuwa anyamashi kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhogodheya pakuita mishando yawo kuti mishandoyo ipfawe.

Kuzvi bhedhlerayo zviro zvabavshamburika kwemene. Kwane mishina dzakanasirwa ngeunyanzi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yawo ibapfawe kwa mishando yavoyo.

Mazuwa anyamashi kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera mushando wanamukoti namadhogodheya kuti upfawe muzvibhedhlera mwona imwomwo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vane ruzivo rwekushandisa zviro zvakanasirwa ngeunyambi zvinenge zviri kona iyoyo .

Mazuwa anyamashi zviro zvambaahlamburika muzvidhedhleramwo. Mwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuti mishando yawo imbaahlamburika yaamho.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlera kwona iyoyo zviro zvabahlamburika kwemene. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanvzi ukurutu zvekubetsera mishando yaanamukoti madhokodheya kuti ibaanhlamburike.

Kuzvibhedhlera kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvimushinazvo zvinoshandiswa ndiana mukoti nana madhokodheya kuvheneka kuona kuti chakonzera matenda chiinyi pamuntu.

Mazuwaanyamashi kuzvibhedhlerayo nekundau dzinodetserwa anthu anorwara kwaane zviro nezvimishina zvakanasirwe neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Mazuwa anyamushi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvibhedhlera kwona iyoyo ngekuti kwaane zvimichini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kwemene.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekundau dzinodetserwa antu anorwara. Kwaane zviro zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti.

Mazuva anyamashe zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedlera, kwaane zvisimbi nezviro zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu hwekubetsera madhokodheya naana mukoti pamishando yavo kuti zvibahlamburike kwemene neantu vanenge vakuvara vahambe zvakanaka.

Zvindo zvinodhandiswa ndianamukoti naanamadhokodheya kuzvidhokodheyayo zvinokurudzirwa maningi kuti mishinayo pano neapo mainjiniya vauye veimboiningira yeinasiriswa ishande ngemwazvo.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlambirika yaamho, kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera mishando yana mukoti ngemadhogodheya.

Kundawu dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuyine mibhedha yakanasirwa ngewunyanzvi wukurutu, kuti vantu vanenge veyirwara vayende kowatirapo.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemuzvibhedhlera zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekuti mishando ipfave.

Kuzvibhedhlera kwanezviro nezvimushina zvakanasirwa ngewunyanzvi wukurutu, zvekudetsera kuti mushando yanamukoti nemadhokodheya ibahlamburike, kuhlamburika kwemene.

Mazuva anyamashe , vantu vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa mazino awo, kuzvibhedhlera ndi anamukoti namadhokodheya veyishandisa ngemishina zvakanasirwa ngewunyanzvi kukurutu.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene. Kuzvibhedhlera kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera kuti mishando yemadhogodheya nanamukoti ipfawe pakuita mishando yavo yona iyoyo.

Kuzvibhedhlerayo zviro zvabaa hlamburika kwemene, kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera mishando yaana mukoti nemadhokodheya kuti ibaapfave kwemene.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlerayo kwane zviro zvakashandiswa nekunasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera mishando yana mukoti ngemadhokodheya kuti ibapfabe veita mishando yavoyo.

Mazuva anyamashi kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera kuti mushando yana mukoti nemadhogodheya ibapfave kwemene. Vantu zvinokurudzirwa kuti zvinasirwe nguva nenguva zvimushinazvo.

Vantu vasikakona kuhamba vayani vanorarama ngeurema kwaane zvigaro zvavo zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinekachimbuzi kekuti vasaneseka.

Mazuva anyamashi ku zvibhedhlerayo kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera mishando yana mukoti ne madhokodheya kuti ibai hlamburike kwemene.

Kuzvibhehlera nekundau dzino betserwa antu anorwara zviro zvabai hlamburika kwemene kwanezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvikubetsera madhokodheya naMukoti pamushandoal yawo

Kuzvibhedhlera neku ndau dzinodetserwa antu anorwara zviro zvabai hlamburika yemene. Kwane zvimishina zvaka nasirwa ngeunyanzvi ukurutu zveku betsera mishando yana mukoti nemadhokodheya kuti ihlamburike.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobhayo kunotengeswa zviro zvakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu zvekuvheneka ngazi kuonekuti ichi kurumba zvakanaka ere muhana mwona imwomwo.

Mazuva anyamashi mishamdo yaana mikoti nemadhogodhera yakuba pfawiswa yaambo zvakanaka kudaro, ngekuti kwane zvimushina zvekushandisa kuti mushando yawo ipfawe.

Mazuva anyamashi kwane zvi mishina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zvino oneka mwona mwomwo mu zvibhedhlera antu ano kurudzirwe kuenda ko vhenekwa matenda.

Zvigero ,mapanga ,manaiti zvinoshandiswa ndiyana mukoti nemadhongodheya , zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvigare zvakabachena yabho kuti zvisakonzera matenda.

Zvigero mapanga nema naiti zvino shandiswa ndiana mukoti ne madhokodheya zvino kurudzirwa kakurutu kuti zvibai gare zvaka chena kwemene kuita kuti pasa konzerwa mi kuhlani.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlerayo nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwatoonezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuti mishando yanamukoti nemadhogodheya, ibaatopfawawo pheyani.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kwaane zviro zvakanasirwa ngaunyanzvi ukurutu, zvokubetsera kuti mishando yaanamukoti nemadhokodheya, ibaapfawe kwemene.

Mazuva anyamashi zviro zvabaa hlamburika kwemene nekuzvibhedhlera yoo, kwaane zviro zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvokuti madhokodheya naana mukhoti vashandise.

Muzvibhedhleramo zviro zvabahlamburika kwemene mazuwa anyamashi kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera mishando yaanamukoti nemadhokodheya kuti ipfave.

Kuzvitoro zvino tengeswa mitombo nekuzvi bhedhlera kwanemitombo yechiyungu mitombo yekuti muntu unobairwa naiti mutombo weitopinda mumwiri make eitorapika utano hwei todzokeswa.

Mazuwa anyamashi kwaañemitombo yakati kuti mitombo yechiyugu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekurapa mukuhlañi isizi kujairika nemikuhlani yakabaajairika.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera mishando yana mukoti nemadhokodheya kuti ibahlamburike yaamho.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa neunyanzvi hukurutu. Inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobheni mwona imwomwo, vantu vanokurudzirwa kootenga.

Mitombo yechiyungu, mitomba yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kuti irape mikhuhlani yakati kuti mikhuhlani isikaoneki ngamadzisopi neimweni inooneka ngamadziso.

Kuzvitoro zvinotengeswa mutombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yekurapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yakabaijairika yaamo.

Mitombo yanyamashi, mitombo yakabaahlamburika yaamho, ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo yonaiyo-yo antu onokurudzirwa kunoitenga kuzvibhedhlera.

Mazuwa anyamashi kwaanemitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanya mumadhorobhamwo.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yekurapa mikuhlani yakajairika.

Vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo, vanokurudzirwa yamho kuti vange vari vantu vanobaziya mishando yavo, veyibaashanda zvakahlamburika yamho.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yemazuwa anyamashi inorapa mukuhlani isizi kujairikapii nemikuhlani yakabajairika kwemene.

Mitombo yechiyungu mitombo yakaba ahlamburuka yaamho vantu veshe vanokurudzirwa yaamho kuti vashandise mitombo yechiyungu yo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu kunotengeswa mitombo yakati kuti. Inorapa mukuhlani yakajairika kwemene neimweni isizi kubajairikapi, vantu ngavaende kotenga.

Kuzvibhedhlera kunotengeswa mitombo yakawanda peya. Mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni mikuhlani yakabajairika kwemene. Semikuhlani yekurapa madziso anenge eiswinya kana aine tsanga.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabanaka kwemene. Ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu vantu vanokurudzirwa kuti veinge varwara vaende kuzvibhedhlera kotenga mitomboyo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeandu ane unyanzvi hwemene. Mitomboyo inonyasa kuendesa chaipo chaipo pemene panenge peipanda kune antu ayane anenge eizwa marwadzo

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabahlamburika kwemene nekuti mitomboyo inorapa mikuhlani yakati kuti, mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yakabajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene muzvibhedhleramo nemuzvitoro zvinotengesa mitombo . Kwaakutengeswa mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzi ukurutu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaahlamburika yaamho. Inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo. Inorape mikhuhlani yakati kuti isizi kubaajairikapi neyakabaajarika yaamho.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo isizikujayirikape neyimweni yakabajayirika kwemene. Vantu vanosiso yenda khona yoyo kotenga mitomboyo.

Vasharuka vekudaya vanoshandisa mitombo yakudaya. Mazuwanyamashe takushandisawo mitombo yechiyungu yakanasirwa ngewunyazvi wukurutu. Unotengeswa muzvitoro zvinotengesa mutombo.

Mutombo yemazuwa anyamashi mutombo yakabaaanaka yaamho ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuti irape mikhuhlani isizi kujairika pe nemukhuhlani yakabaa jairika.

Mutombo yemazuva anyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kuti irape matenda akajairika nematenda asizi kujairikapiwo.

Mitombo yechinyakare aichanyanyi kushandiswa mazuwa anyamashi kwane nemitomb yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswe muzvitoro zvinotengesa mutombo mwona umwomwo.

Mazuva anyamashi Kwane mitombo yechiyungu mitomboyo yakanasirwa ngenunyanzvi ukurutu kubetsera madhokodheya nana mikoti pamishando yawo yona iyoyo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Vantu vanokurudzirwa yaamho kuti, kana vaenda kuzvibhedhlera nekumakirinika vatenge mitomboyo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngehunyatsvi kakurutu mitombo yechirungu vantu vanokurudzirwa kundotenga mitomboyo kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa vanorwara.

Mitombo yechiyungu mitombo yakabatinakira kwemene, ngekuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neyakajairika asi haifani kugara painonga yeirohwa ngezuwa.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti. Inorapa mikuhlani izizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika.

Mazuwa anyamashi kana muntu einga arwara unokurudzirwa kuti aende kuzvitoro zvinotengesa mitombo angotenga mutombo wakwe ikweyo akaemera kuzoenda kuzvibhehlerayo

Mazuva anyamashi kwane mitombo dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu dzinotengeswa muzvibhedhleramo nemundau dzinobetserwa vantu vanorwara vantu veshe vanokurudzirwa kutenga .

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yechiyungu, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi, nemikhuhlani yakabaajairika.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo nemuzvibhedhlera . Mitomboyo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yakajairika.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabatinakira kwemene ngekuti inorapa mikhuhlani yakatikuti, mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvibhohlera kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani imweni yakabaajairika.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabatinakira kwemene ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kubetsera vantu vanenge veirwara ngematenda.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabatikoshera kwemene ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Inonase kuenda pona chaipo apapo panenge peipanda.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Mitombo yona iyoyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo mwona imwomwo.

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo yakabaahlamburika kwemene. Vanhu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kootenga mitomboyo kana kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yechiyungu mitombo yakabatinakira kwemene , mitombo iyo inorapa mikhuhlani yakati kuti mikhuhlani isizi kujairikapi neyakabajairika.

Mitombo yechikosoro inotengeswazve kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Inenge yeinasa kurapa chaipo-chaipo panenge peipanda, vantu vanokurudzirwa koitenga.

Mazuva anyamashi kwaanemitombo yakati kuti yakanasirwa ngeanhu akabaafunda kwemene. Inonyatsa kurapa pona pemene panenge peipanda. Inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu mitomboyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwona umwo.

Kuzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti isizi kujairikapi neimweni mitombo yakabajairika kwemene semutombo wekurapa mukhuhlani wemundani.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabanaka kwemene ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu vantu vanokurudzirwa kotenga mitomboyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvibhedhlera.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanisirwa ngeunyanzvi ukurutu , mitomboyo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo , vantu vanokurudzirwa kutenga mitombo yona iyoyo

Muzvitoro zvinotengese mitombo mumadhorobhamo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neimweni yekurapa matenda akabajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengeswa mutombo munotengeswa zve munotengeswa zvevmitombo yechiyungu yekurapa chikotsoro nebesha neantu aya anenge aine pahuro pakakwasharara.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Vantu vanokurudzirwa kuende kuzvitoro zvinotengese mitombo kana veinge vaone panopanda.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaakosha kwemene ngekuti mitomboyo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kubetsera madhokodheya naana mukoti pamishando yawo .

Mitombo yechiyungu mitombo yakanasirwa ngemwazvo yakambaahlamburika yaambho mitomboyo unonasa kuenda chaipo pona apapo panenge peipanda munhu otopora.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inorapa mikuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neyakabajairika.

Mutombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabatinakira yambo vantu veshe vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengese mitombo kana veinge varwara.

Vanthu vanokurudzirwa yaambo kutenga mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu inotengeswa muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengesa mutombozvo.

Mazuva anyamashi kwaanemitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yekurapa mikuhlani yakabaajairika, kujairika kwemene.

Vantu veshe vakuru nevadoko, vari panjodzi yekubatwa ngemikhuhlani yemandxondo. Saka muntu weshe unokurudzirwa kuenda kovhenekwa, kuzvibhedhlera nekundau dzinobetsera antu.

Mazuva anyamashi kwaane ndau dzekubetsera antu ane hutano hwendxondo husizi kuti hwee konaiyoyo vanenge veibetserwa veipuwa mutombo nekureketwa nawo kuti hutano hwawo huhlamburike yaamho

Mazuva anyamashi kwane ndau dzinobetserwa antu anenge ane mukuhlani yendxondo ndau dzona idzodzo dzabawanda maningi antu anokurudzirwa kuenda kona iyoyo kunovhenekwa ngeantu ane unyanzvi .

Utano hwendxondo hwakakosha kumuntu weshe. Vantu veshe vakuru nevadodori vanokurudzirwa yaampho kugwinyisira kuchengetedza utano hwavo hwendxondo.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunosiso ba kosheswa yambo muntu weshe akuru neadoko anosisoenda kovhenekwa ndxondo kuzvibhedhleya nekumakiriniki.

Utano nemudakaro zveana adoodori achangobva kubarwa neati kurei nyana zvakabaakosha kwemene, vantuvo vanofanire kuendeswa kuzvikora kwavo kwevanenge veifundira kunyora mabizo awo.

Hutano hweana adodori hunofanira kukosheswa yambho. Ana adodori anofanira kuendeswa kuzvibhedhlera kojungwa mitombo nekudzivirira matenda asizi kujairikapi neakabajairika.

Utano nemudakaro zvana adodori zvinofanira kubacheneswa yaamho. Ana adodori anokurudzirwa kwenda kojungiswa nekudonhedzereswa mitombo yekudzivirira matenda kuzvibhedhlera.

Hutano hweana adodori , hwakakosha kwemene , ana adodori ngajungwe mitombo yekudziirira matenda, nana Mai awo panenge ane mimba ngasamwa doro kana kubhema forya kuti ana aite atano.

Ana mai anokurudzirwe maningi kuti kuana awo adodori vaende kooabairisa nekujungwa mutombo yekudzivirira matenda ,vaskanganwahe bhuku rekuti riende konyorwa ndiana mukoti.

Hutano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa yaamho. Ana adodori anofanira kufundiswawo ngezveutano hwavo, kutanga achiri adodori kudaroko, kuti akure achiziya.

Wutano nemudakaro zve ana adodori asati atanga fundo yawo, yekutanga, vanofanira kuyendeswa kuzvikora kwavo kwavanenge eyifundiswawo.

Wutano nemudakaro zve ana adodori, zvinokurudzirwa kuti zvibakosheswe yamo. Ana adodori ngayende kuzvikora kwawo, kofunda zvifundo zvemizera yawo yona yoyo, kunasira ramangwani.

Hutano ne mudakaro zve ana adodori zvakabai kosha yamho ana adodori anofanira ku endwa nawo ku zvibhedhlera ko jungwa mitombo yeku dzivirira matenda akati kuti.

Hutano hweana adodori nehutano hweasharuka eantu , hweshe hwakakosha zvakafanana , ana adodori anofanira kutengerwawo mitombo yavo yekudzivirira mikuhlani inoabata

Hutano nemudakaro hweana adodori neati kurei nyana zvinofanira kukosheswa kwemene ana adodori anofanira kuendeswa kuzvikora zvefundo yavoyo.

Utano nemudakaro hweana adodori zvinofana kukosheswa kwemene. Ana adodori anokuridzirwa yaamho kuendeswa kuzvibhehlera nekudetserwa nekupuwa hembe nemagwada.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kunge vakawanda maningi muzvibhedhleramwo. Hurumende inokurudzirwa kufundisa vantu vekubazi rezvehutano vakabawanda kwemene.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaambo ngemishando yavo kuita kuti ramangwana ravo ribaanasirike kwemene.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhogodheya nana mukoti. Vano kurudzirwa yaamho kuti vange vari vantu vanobaziya mishando yavoyo veishanda ngemwazvo.

Vashandi vebazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanobaaziye mishando yavo veiba shanda zvakahlamburika kwomene kuitira kuti ramangwani ravo rinasirike.

Vasahandi vekubhazi rezvehutano, vanokurudzirwa yambo kuti vange varivantu vanobaziya mishando yavo kwemeni bashanda ngewunyanzvi wukurutu.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokoteya nanamukoti vanosisonge vari vantu vanobada mishando yavo kwemene, veipfekawo zviro zvinoita kuti vasatapurirwana ngemikuhlani yakaita seyeKovhidhi iyana.

Vantu vanoshanda kubazi re zveutano madhokodheya nana mukoti vanosise kunge vari vantu vanobaida mishando yawo vei detsera antu nge rudo nge unyanzvi ukurutu .

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanobaziva mishando yavo veishanda ngehunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwane vantu vanoshanda muzvipatara nemuzvikirinika akawanda. Hurumende inokurudzirwazve kuti irambe yeiwedzera anamukoti nemadhokodheyawo.

Vandhu vanoshanda kubazi rezveutano, madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa vari vandhu vanobaaziya mishando yavo kwemene zvakabaahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngekudetsera antu, veibetsere vantu ngeunyanzvi hukurutu, ngerudo, vantu veidakara.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanobadakarire mishando yavo yonaiyoyo veibetsera vantu zvakahlamburika ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vanthu vabaari neunyanzvi hukurutu pamishando yavoyo veibaanxasa maningi mishando yavo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanobadetsera antu amweni ngerudo rukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kuti vange vari vantu vabari nerudo rwemene veidetsera antu zvakahlamburuka yambo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa yaamho kuti vapfeke zvivhara nyara nezvivharamuromo kudziirira mikhuhani nematenda zvakati kuti.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanosisa kunge vabaari vanhu vaneunyanzvi ukurutu pamishando yavo veibetsera vanhu zvakahlamburuka veibetserazve anhu nerudo rukurutu.

Vashandi vezvebazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanosisa kuva vari vantu vanobaziya mishando yavo veibashanda zvabahlamburuka kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti isizi kujairikapi neimweni yakabajairika yambo.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamo munokuridzorwa kakurutu kuti munge munge mune utsanana hwemene makahlamburika yambo andu vekoperawo utsananawo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumudhorobhenimwo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi, neimweni inorapa mikhuhlani yakabaajairika.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, nyanyisa muma dhorobhamo ,muno tengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi, neimweni yekurapa matenda akajairika.

Muzvitoro zvinotengeswe mutombo kunyanyisa mumadhorobheni, munotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa mikhuhlani yakajairika neisizi kujairikapi.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nekurapa mikuhlani yakajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yokuraoa matenda asizi kujairikapi neekurapa mwatenda akabajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni inobaarapa mikuhlani yakajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengeswa mutombo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizikujairikapi nematenda akabajairika yamo.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo yechiyungu kunyanya. Mitomboyo inofanira kugara panotontorera kuita kuti isapishwa ngezuwa maningi, irambe yeishanda.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo ,kunyanyisa kumadhorobhayo, kunotengeswa mitombo yakati kuti . Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, neinorapa matenda akabaajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorombamwo. Munokurudzirwa kakurutu kuti mushandwe ngeantu anobaziya mishando yavo yona iyo, veibetsera antu zvakahlambirika ngerudo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobheniyo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nekurapazve mikuhlani yakabaajairika yaamo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha imwomwo, munotengeswa mitombo yakati kuti , mitombo inorape matenda asizi kujairikapi neimweni inorapewo matenda akabaajairika yaambo .

Muzvitoro zvinotengesa mitombo zvanesa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neematenda akajairika.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabahlamburika yambo ngekuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo. Munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda akajairika, neimweni inorapa asizi kujairikapi.

Zvibhehlera nemuzvitoro zvinotengesa mitombo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo yekurapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yekubarapa mikuhlani yakajairika yamho.

Muzvitoro zvotengeswa mutombo munotengeswa mutombo yakati kuti. Mutombo inorape mikhuhlane isizi kujairikapi neimweniwo yakabajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neinorapa mikuhlani yakabajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neimweni yekurapawo mikhuhlani yakabaajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kumotengeswa zviro zvakasiyana siyana kune zviro zvinotengeswayo zvekuti kana muntu aguka mutsipa unongoisorwa apapo kuti asaramba eirwadziwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobheni, munotengeswe mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlane yakabaajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengese mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi neyakaba uajairika.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda akati kuti asizi kujairika neamweni akajairaka.

Vanthu vanoshanda kubazi rezveutano, vanosise kuhamba ndau dzeshe, mumiganga yeshe, veifundisa anthu ngezveutano hwakahlamburika yaampho.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe nemumuganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanosisobaahamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika, kubaahlambirika kwemene.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanosisohamba mundau dzeshe, miganga yeshe , nyika yeshe tenderere veifundisa vantu ngezveutano hwakahlamburika.

Ku zvibhedhlera neku ndau dzino betserwa antu anorwara kuno sisonge kuine ana mukoti ne madhokodheya vanohamba mu ndau dzeshe miganga yeshe vei fundisa antu ngezve utano hwaka hlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vantu nezvakakoshere utano hwakahlamburika nekugeza nyara nekurya zvineutano.

Mazuwa anyamashi vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano wakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhogodheya nanamukoti vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Mazuwanyashi vantu vazhinji vanobafa ngematenda nekusaiziya , vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanosiso hamba ndau dzeshe veifundisa vantu ngezveutano hwakahlamburika.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa yaamho kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe ,veifundisa vantu ngezveutano hwakahlamburika.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano anamukoti nemadhokodheya vanosiso kuhamba ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa anhu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Antu azhinji anobatwa ngematenda ngekussiziyapi. Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhogodheya naana mukoti vanosiso hamba veifundisa antu ngezveutano.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunosise kubaachengetedzwa yaambo. Vantu kana veida kubara ngavaende kuzvibhedhlera koovhenekwa ndiana mukoti nemadhagodheya.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunosiso kubaachengetedzwa yaamho. Vantu veshe vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera koojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwepabode neutano hwekubara, hwemuntu weshe hunofanire kukosheswa nekubachengetedzwa yaampho. Vantu veshe vakuru nevadoko vanofanira kugugwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemunhu weshe hwakakosha yaemho. Vanhu veshe vakuru nevadodori vanosisogwinyisira yaemho ngezvifundo zvavo zvona izvozvo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe wakakoshera yaamho antu eshe akadzi nearume anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera akadzi anopuwa zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuwa ekuteera.

Hutano wekubara, ngehutano hwepabonde hwemunhu weshe, unosiswa kubachengetedzwa yaambo. Vantu ngavashandise bepa rebutiro kana beyida kuita bonde risina kuputirwa nemunhu wavasingakondi.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunosisa kubachengetedzwa yambo vantu veshe vanokurudzirwa kuendeswa kuzvibhedhlera kovhenekwa ndivana mikoti nemadhokodheya.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe huno sisoba chengetedzwa yamho. Vantu ngavaende kuzvibhedhleya kona iyoyo kovhenekwa.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanirwa maningi kukosheswa .Antu eshe anokurudzirwa kufundiswa nezvehutanoho ,adoko neakuru .

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunosisoba chengetedza yaamho. Vantu veshe vanofanira kwenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunisisewo kubaa chengetedzwa yaamho. Ana mai ane mimba ngavaende kuzvibhedhlera kovhenekwa kuona kuti mundanimwo ndumure ivhakahlamburuka ere.

Utano hwekubara hwemunhu weshe hunosise kubaachengetedzwa yaamho. Vanhu veshe vakadzi nevarume vanofanira kufundiswa ngezveutano hwekubara nehutano hwepabonde.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunosiswa kubachengetedzwa yaamho, ana Mai ane ndombi vanokurudzirwa kufundira kusona zvidhende zvawo zvekushandisa pamazuwa ekuteera

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe unobakurudzirwa kakurutu kuti hubachengetedzwe yaambo. Antu eshe akuru neantu adodori.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hunosiso baachengetedzwa yaamho. Vantu veshe, vakuru nevadoodori vanokurudzirwa kwemene kuti vaende koovhenekwa mikuhlani yepabonde.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu hweshe hunosiso baa chengetedzwa yambo vantu veshe vanokurudzirwa kwemene kuti vaende kovhenekwa ngazi kuzvibhedhlera kona iyoyo ndivana mukoti nemadhogodheya.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hwakakosha yaamho. Ana mai anofana kufundiswa ngezve utano hwavo hwekubara kuti vachengetedze ana vane utano.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara nemarenje anokurudzirwa yaamho kuti vabaa gwinyisire kwemene ngezvifundo zvawo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka zvakadaroko vanosise kuendawo kundovhenekwa ndivana mukoti nemadhokoteya.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora ,kurumba kutomuka zvakadaroko vanokurudzirwa maningi kuti vatwasanure mwiiri yavo kugwinyisa makodo ,tsinga nemushunahe.

Vantu vanotamba mitambo vanosisa kuhamba nechibhokisi kanenge kanemitombo kuti vakakuvara varikumitambo uyu vakasire kukashandisawo.

Mitombo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara nee marenje inofanirwa kutambwa ngeanhu aneutano hwakahlamburika kuitira kuti zvinakidze.

Vantu vanotamba mitambo yakasiyana-siyana, vanogwinyisirwa kwemene kuti veitamba mitambo yavoyo ,vazvikoshesewo kwemene, vasaita njodzi dzisina basa, kuti utano hwavo hurambe hwakahlamburika.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara nemarenje vanokurudzirwa yamho kuti vaba gwinyisire.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa matenda akati kuti .

Mazuva anyamashi kuzvi bhehlerayo neku ndau dzino betserwa andu ano rwara kwane zviro nezvi mishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera kuti mishando yema dhokoteya nana mukoti ipfawe.

Mazuva anyamashi kune zviro zvaka nasirwa ngeu nyanzvi ukurutu zvino shandiswa ndiana mukoti ma dhokodheya mu zvi bhedhlera mwo kuti mishando yawo ipfawe kwemene.

Mazuva anyamashi zviro zvakabahlamburika Kwemene kuzvibhedhlera kwane zvimushini nemakombiyuta kutaura kuti msihando Yana mukoti nana dhokodheya ubapfawe kwemene.

Zviro zvakuita zveiita nani muzvipataramwo asi hurumende ichiri kukurudzirwazve kuti itenge Zvimushina nemakombiyuta zvakadarokwo kuti zvishamdiswe muzvipataramwo.

Mazuva anyamashi kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku detsera mishando hwana mukoti nema dhokodheya kuti upfawe neku dakaramwo.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene , Kane zvimushina nezviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvirimwo muzvibhedhleramwo zvekubetsera mishando yana mukoti nemadhokodheya.

Mitombo yechinyakare Mitombo yakabaitinakire yambo mutombo uyu unoshandiswa kurapa mukuhlani isizi kujaikapi nemukuhlani yakabaijairika yambo.

Asharuka ekudhaya ,ayishandisa mitombo yaibva kumumbuti. Pamumbuti ponapo vayitora mashakani embuti, kana makwati embuti kana midzi, kunasira mitombo.

Vantu vekudhaya vaishandisa mitombo yechibhoyi mitombo yechibhoyi yaibva kuzviro zvakaita sembuti mashango zvakadaroko kurapa mikuhlani isizi kujairikapi neyakaba jairika.

Mitombo yechibhoi, mitombo yakabatinakira, ngekuti inorapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujairika neyakaba ajairika.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabatikoshera zvemene nekuti inorapa mukuhlani yakati kuti isizi kujairikapi nemukuhlani yakabajairika yamhoo

Vantu vazhinji, muntu weshe unokurudzirwa yamo, kuti ashandisewo mitombo yekudaya ngekuti inorapa mikhuhlane isizikujayirika nemikhuhlane yakaba jayirika.

Vandu vekudhaya vaishandisa mitombo yakati kuti mitombo yaibva kumbuti mashango nezvirimwa kurapa mikhuhlani yeshe yeshe.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakatikuti, asi kudhaya kwaishandiswa mitombo yechibhoyi. Mitombo iyona iyoyo yaibva pazviro zvatinonoona misi ngemisi mumamizi mwedumo.

Mitombo yechibhoyi, mitombo yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya, yakabaatinakira yaambo ngekuti inotidetsera kurapa mikuhlani yakati kuti sekupanda kwemusoro zvakadarokwo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabatinakira kwemene asharuka ekudhaya ayishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti zvirimwa zvakadaroko.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabaanaka kwemene. Mitomboyo inoshandiswa kurapa mikhuhlani yakati- kuti, mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika.

Mitombo yechinyakare mitombo yaka mbatinakire kwemene mitomboyo ,yaakutotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yava yaakutoiswawo mumapakiti yoiswa wozve kana mumagaba yototengeswa.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamuzi nemushango. Kambuti koaka kanoshandiswa kurapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi neimweni mikuhlani yakabajairika kwemene.

Mazuva anyamashi zviro mahlamburika zvemene vasharuka ekudhaya aishandisa mutombo yaibva kumumbuti mazuva anyamashi mitombo iyi yava kutorwa zve yeiiswa muzvipakiti ne mumabhotoro zvaka hlamburuka .

Mazuwa anyamashi mitombo iyani yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya yaakutoiswawo muzvimakaba zvakanaka nezvimabhokisi peya yototengeswa muzvitoro zvekumadhorobha kuti anhu echiyungu atengewo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabatinakira kwemene. Antu amweni anoiti mitombo yechibhoyi inorapa mikuhlani yakati kuti, mikuhlani isizi kujairikapi, neimweni yakabajairika.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabatikoshera yaamho ngekuti inorapawo mikuhlani isizi kujairikapi neimweni mikhuhlani yakabaijairika yaamho.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzviro zvatinoona misi ngemisi. Zvirozvo zvichiri kushandahe kurapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yakabaajairika yaamho.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, kumashango, nemaruwa. Zvirozvo zvaishandiswa kurapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika.

Chipukununu chimbuti chinoonekwa pamizi, chimbuti chona ichochi chinorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi neyakabajairikawo kwemene sekupanda kwemiro.

Gavakava kambuti kanooneka pamuzi nemushango. Kambutiko kanorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakaba yajairika yakaita sekunasira ganda reanhu.

Gavakava kambuti kanooneka pamuzi nemushango. Kambutiko kanorapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujairikapi, nemikhuhlani yakabaajairika, sekupanda kwemundani.

Asharuka ekudhaya asishandisa mbuti, zvirimwa nemashango kunasira mitombo yekurapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakaba jairika.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabahlamburika yaemho. Vasharuka vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambutipo paishandiswa midzi, makwati nemashakani.

Mitombo yekudhaya, mitombo yakabatinakira kwemene. Vantu mazivanuamashe vakukurudzirwa kuti vadzokere kuchinyakare chedu cho ngekushandisa mitombo yekudaya.

Mitombo yekudhaya mitombo yairapa mikuhlani yakati kuti mukuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika yambo Vantu vanokurudzirwa kudzokera kuchinyakare chedu.

Mitombo yechinyakare yaibva kumbuti pambuti pona apapo asharuka aitora mashakani embutiyo kana makwati kana midzi kunasire mitombo yekurapa mikuhlani.

Mitombo yechibhoyi yakanakira chiro chimwe chekuti inokona kutoryiwa zve sechikafu kutorapa he matenda muntu eirya eitoguta zvakadaro ko.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibha kumbuti zvirimwa nemashango. Kurapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni yakabajairika yaamho mikuhlaniyo.

Gawakawa kambuti kanoonekwa mushango nepamuzi kambutiko aka kanorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairikapi nemukuhlani yakabajairika kwemene nekupanda kwemundani.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumashango nezvirimwa. Zviro zvona izvozvo vaitora mashakani achona kana makwati embuti kana midzi. Votokanyanisa ngemvura kunasira mutombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabaahlamburuka kwemene. Asi asharuka ekudhaya aishandisawo mitombo yavo yechibhoyi yaibva kune mbuti, mashakani embutiyo eitorwa kunasira mitombo.

Mitombo yechinyakare yakabaatinakira yaambho vanthu vanokurudzirwa kufamba ndau dzeshe veitsvaka mitomboyo mumagwasha kuitira kuti varape mikuhlani isizi kujairikapi neyakabaijairika.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabatinakira kwemene gavakava ndoumweni mutombo wechibhoyi waishandiswa kurapa mikuhlani yakati kuti wairapazve mukuhlani wemundani nekukwesha mazino.

Kwaane mitombo yakati kuti mazuva anyamashi asi mitomboyo, mizhinji yacho inonasirwa ngemitombo yechibhoyi inondobva kumakwati embuti kumidzi nemashakani embuti.

Gavakava kambiti kanooneka pamuzi nemushango. Kambiti koaka kanorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakaba jairika kwemene.